Omuwemba guliku ensigo nningi, muwanvu. Ensigo edindi difanhanha e langi eya kyenvu, ensigo edindi difanhanha e langi emyufu

Eno nnandha. Abantu balikutambula mu nandha. Kumbali kwe nandha kuliku amayumba, amayumba aga kalina ne nhumba editali da kalina. Kumbali kwenanda kuliku emiti emiwanvu egirina langi eya kiragala. Kumbali kwe nandha kuliku olusozi

Ekibira nga kinhenhe, kilimu emiti egyirina colour eya kiragala. Mu kibira omwo mulimu oluguudho. Oluguudho olw'eitaka, eitaka nga kya kisiitaka.

Akatale, Akatale. Kalimu abantu abambaire engoye dha bulu nenderu. Mulimu manvuli edha bulu ne myufu, manvuli entabiketabike edhe langi, mulimu obuyumba obulliku amabaati

Abakyala ababiri basanhufu oghundhi yetwise ekifulusi, ekifulusi ekye meere. Kumbali einhuma gheibwe eriyo enhumba ensereke eyamabati. Ghabagho ebikadho ebya kilagala ne ebitooke biri mulangi eya kilagala.

Akatimba kalimu sekoko kabamu ogudomola. Wangulu wakatimba mwabamu ebisubi nga biri mulangi ya kisitaka

Maadhi galimu abantu abali kweghuga. Kumbali kwa maadhi ghaligho eitaka erili mu langi eya kisitaka, kuliku abantu kwitaka okwo, ghabagho ogusozi.

Kalina eriku emyaliliro ebiri bagiserekesa amabaati ga kisitaka, ghaligho tanka endhirugavu eri ghangulu. Ghaligho omuti oguli mu langi eya kiragala.

Endhoki eli kukimuli. Endhoki elina laangi entobeke. Elina laangi endheru, elina laangi eyakyeenvu, elina laangi endhirugavu. Ekimuli kino kilina elaangi endheru, yaaba n'elaangi eyakiragala.

Kino kibira kya miti. Mulimu emiti emimpi ne miwanvu. Mulimu eitakka, eitakka lirina langi ya kisitaka, emiti girina langi ya kiragala

Omusaadha ayemereire mu muceere, ayambaire saati ya kapere, agemye ekiibo, kumbali okwo muceere kuliku emiti egirimu langi yakilagala.

Amakerenda gabika bingi, mulimu ag'elangi eyakyenvu, mwabaamu ag'elangi eyabululu, mwabaamu ag'elangi eyakisiitaka, mwabaamu ag'elangi enderu, mwabaamu ag'elangi emyufu.

Omusaadha ali ku byuuma bi kalimagezi. Ghaligho ekitabo ghabagho e bailo ghabagho ekyuuma ekyo kifanhanha n'elaangi endheru. Ayambaile saati ya bikuubo.

Esente dhe nsi Uganda. Aka papula aka kiragala ka nkumi tanu, aka papula aka kisayi ka mitwalo ebiri, aka papula aka kisitaka ka lukumi

Abakyala bali babili omukyala oghundhi agemye ku wotameroni, mu maiso ago mukyala oyo ghaligho bogoya, ghabagho amapapali. Mu maiso ag'omukyala oghundhi ghaligho faakedo ghabagho bogoya ghabagho enhanansi.

Abaana bataanu bava ku nsulo kusenha maadhi. Abana betiise ebidhomola ku mitwe, omulala ataile ekidhomola ku gaali. Mungyira, eitaka ly'engyira lya kisiitaka. Kumbali okw'engyira kuliku dhuuma, enhimiro ya dhuuma.

Abantu bali kukuba ngoma. Bambaile engoye endheru edhirimu ebya bulululu. Engoma eliku laangi ibiri, elaangi eya kisiitaka n'elaangi endhirugavu.

Enimiro eye bitooke nga birina ebiragala biri mulangi eya kiragala, birina eisanda nga liri mulangi eya kisitaka, birina ebyayi birimulangi eya kisitaka, wansi waliwo eisubi nga liri mulangi eya kiragala.

Abantu bali mu katale, batunda. Ghaliwo engoye. Kumbali okwa katale kuliku dhi kalina. Ghangulu we kalina waliwo ekidomola ekya maadhi nga kiri mu langi endirugavu

Amaato abiri gali ku nhandha. Amaato ago galiku dhi manvuuli ghanghulu. Elyaato elisooka liliku laangi ya bulululu, elindi lyabaaku laangi endheru ku manvuuli.

Abaana abeisomero nga bambeire yunifomu endheru. Bali kutunga balinha eghuzi mungalo, balinha ebikomo ku mikono baba nhe mpiso mungalo.

Omusaadha alisiringisa gaali. Egaali eriku kabeji. Egaali eriku enhaanha ediri mulangi emyufu. Entebe ye gaali myufu

Abaana abeisomero bali kutunga obunaaba nhi ghuzi, balina empiso bambaire yunifoomu eyeisomero, ghangulu bambaire eyunifoomu emyufu ghansi eyunifoomu eya kiragala.

Omusaadha ali mu kibali mu maadhi ali kusimba muceere yesibyeku akatambala ku mutwe ayambaile olugoye lwa bulululu.

Omukazi Ayemeleire mu maiso g'akayumba ka mobile money. Omukazi oyo ayambaile egomasi ya kyenvu nga erimu ebikuubo bya kisitaka. Omukazi oyo agemye akavera akairugavu.

Omuvubuka ayemeleire mu luguudho. Ayambaile a T-shirt emyuufu, empale ya kisiitaka, nhi gumboot endheru. Ababili bali mu mwaala bali kusenha maadhi. Emotoka eli nhuma, eli kuva inhuma, ya blue.

Omwaalo nga guliku amaato abantu abali kumaato nga amaato ago gali mu maadhi, amaato agandhi gali kumbali, abantu abemereire kumbali okwa maadhi, obuyumba obuzimbe kumbali, akandhi akalala akasooka kazimbe nha mabaati akokubiri kasereke neisubi elya kisitaka.

Abaana bali mukisaghe ekyomupira. Ekisaghe kilinha eisubi lya kilagala. Abaana bambaire esokisi myufu.

Abasaadha bataanu. Abasaadha bataanu bali kwokya endhigyi. Oghundhi ali kusala mitayimbwa, oghundhi agemye kundhigyi. Omusaadha oghundhi atyaime ku pikipiki.

Amatooke nga galine bikola bya kiragala ghangulu, kumbali enhumba eya mabati nga Baserekesa mabati bazimbisa mabati. Eyindhi yaitaka enserekese nha mabati.

Oluguudho lulina langi eya kisiitaka. Kumbali kw'oluguudho kuliku eisubi nga lilina langi eya kilagala. Kumbali okw'oluguudho kuliku emiti egilinha langi eya kilagala. Kumbali kw'oluguudho kuliku emiti egy'amasanyalaze.

Omusaadha alina eisimu mungalo. Ayambaile esaati ya kapere. Alina esaawa kumukono, ogundhi...omukono ogundhi kwabaku ekikomo...ekikomo oba ekinhere. Ayambaile empale ya khaaki.

Abaana mwenda bemeleire, bemeleire mu muti. Wansi waliwo eisubi elirimu langi eya kiragala. Omwana owundi agamye mu nkende, owundi ataire akati mu maino

Enhumba ibili, endala nsereke ya mabaati endala eyindhi nsereke ya isubi. Kumbali okw'enhumba kuliku emwanhi, ghansi ghe nhumba endala ghaligho ebidhomola ebisale byaku.

Omuvubuka alikuguza omukyala doodo. Omukyala ayambaire ekiteteyi. Waliwo manvuli. ayi yasiba enviri

Abaana bali mukibiina bali kusoma. Omusomesa ali mumaiso alikusomesa. Bambaire olugoye olweisomero. Wangulu langi myufu. Omwaana owundi ali kuzaanha.

Omusaadha alina ekyuma kya kalimagezi ali kuniga. Mumaiso ge waliwo egilass eya maadhi, wabawo ekikopo ekirimu ekirimu ebimuli

Kasasiro ali mu kavera kairugavu, omwaala gulimu amaadhi kumbali okwa maadhi mu mwaala kuliku u agabale, Agabale ago gali mu langi ya kisitaka kwabaku neisubi eriri mu langi eya kiragala.

Omusaadha aghanike bendhera, bendhera eriku langi ibiri erangi esoka ya kiragala erangi eyokubiri ndheru kumbali kuliku abantu bangi, abasaadha bangi era ghabagho kalina edhiri kumbali ghabaagho emotoka